Iikulya yoohi mbyoka hayi talama kombanda yomeya, iikulya mbika ohayi umbilwa momeya noohi ohadhi tameke okuya kombanda yomeya opo dhi lye, omukalo nguka ohagu kwathele aanafaalama okutala oohi dhe ngele odhi li tu mundjolowele, oshoka ngele otadhi ehama itadhi vulu okuya kombanda yomeya dhi lye.

Ewo lyomeya olyo ehala ekumithi lyopashito moka omeya taga kuluka gafa iihuna. Moshilongo shetu wo namo omuna ewo lyomeya ndoka hali ithanwa Ruacana Waterfall. Omeya ngoka hatu adha mehala moka ohaga ziilile komulonga omunene gwaKunene. Ehala ndika ohali hili aatalelipo.

Mombuga onkulunkulu muuyuni awuhe otamu adhika oshimeno shedhina Welwitchia. Oshimeno shika oshikumithi nosha simanekwa unene kaantu yomoshilongo osho wo kaatalelipo mboka haya zi kiilongo yilwe. Oshimeno shika ohashi vulu okuninga ethimbo ele inaashi mona nande omeya ihe itashi sipo.

Aatalelipo okuza komanenevi nokiilongo ya yoolokathana ohaya hilwa kiinamwenyo yomokuti yomoshilongo shetu ,iinamwenyo yimwe po ongaashi oonduli ,uupundja oshowo oompo.

Iilya ngele ya pu okudhengwa aakulukadhi ohaya longekidha oontungwa opo ya yele. Okuyela oko omukalo gwiilya tayi kuthwa mo molungu. Olungu ohalu yi nombepo uuna aantu taya yele yo iilya tayi gwile moshiyaha nenge montungwa ndjoka yili pevi. Aantu ngele taya yele ohaya yiwa koni, oni ohayi nyuwitha aantu.

Uuna Namibia a mona omuloka gwa gwana nawa iishana ohayi kala yu udha omeya nomiti niimeno ohayi ohayi kala ya ziza nawa. Aakwashigwana ohaya imonene nduno iipalutha okuziilila momeya osho wo iilongomwa yomomapya. Momeya ohaya mono ngaashi oohi ndhoka haya li. Momapya ohaya longo mo iilongomwa ngaashi omahangu niilyaalyaaka.

Iimeno opo yi koke nawa oya pumbwa omeya ihe inayi pumbwa omeya ogendji unene. Uuna omata ye ga dhenge pevi unene noonkondo iimeno ihayi vulu we oku koka nawa nayimwe ohayi si po, nopehulilo ihayi ka gandja iiyimati iiwanawa.

Uuna omuyenda eya megumbo lyomuwambo aluhe oku na okudhipagelwa ondjuhwa. Ondjuhwa ayihe ohayi kala yomuyenda. Aanegumbo kondjuhwa ohaya liko owala omakaha ,omutse nosho woo iinima yomepunda. Ohayi lilwa metiti yo ihayi topolwa ohayi yimo owala ngaashi yili.

Uumunistili wunamapya nuunimuna moshilongo shetu ohawu gandja omandheulo kaakwashigwa shi nasha noku kuna, osho wo oku tsika omiti. Momadheulo muka ohaya tsu aakwashigwana omukumo ya kune yo ya tsike omiti

Uuna aanafaalama ya mana okuyungula iilongomwa yawo yomomapya unene tuu iilya, ohaye yi tula nduno mooshako yo taya mbombolokele komahala gomalandithilo. Elalakano lyawo lyokuya komahala hoka olyo kulanditha po iilongomwa mbyoka ano ndi tye iilya, yo yi i monene iisimpo.

Oombwa dho momeya odho iinenenene hadhi adhika momeya gefuta. Iinamwenyo mbika oyasimana noonkondo oshoka onyama yawo ohayi vulu okuliwa kaantu nomagadhi gawo oha galongithwa okuyakula omawuyehame gayoolokathana ngaashi uuyehame womeho osho wo oonzindo komalutu gaantu.

Oondundu odho iinima iikumithi yomeshito lyaKalunga. Moshilongo wo shetu namo omu na oondundu odhindji. Oondundu odha simana oshoka ohadhi eta aatalelipo meni lyoshilongo, okuza kiilongo, osho wo komanenevi gokokule. Uuna aatalelipo taye ya moshilongo, ohaya futu iimaliwa mbyoka hayi longithwa mehumithokomeho lyoshilongo.

Opuna omaludhi gaali giikulya yoohi dhomomeya. Iikulya ndyoka hayi umbilwa momeya notayi kala ya talama kombanda yomeya. Oohi ohadhi li nduno tadhiya kombanda. Oshowo oludhi lwiikulya ndyoka hayi ningine kohi yomeya uuna yu umbilwa momeya noohi otadhi li oku zilila kohi yomeya.

Iinamwenyo ihayi zi omawi giitya yafa aantu, ihe ondina nga eitalo kutya oyina omikalo dhawo dhoku kwatathana. Una iinamwenyo tayi ningi oompangela dhawo, nenge tayi kundathana kombinga yasha, oyina nga omikalo dhawo hayi longitha opo yi iyuve, yo yiye po netsokumwe.

Uunafaalama woondjuhwa otawu koko mendelelo, monena nokuli oshilongo shetu otashi landitha iilongonwa yoondjuhwa dha tekulwa noyalongwa moshilongo.

Uuna takutsuwa iilya yomahangu nenge iilya-lyaaka yize uusila ohaku longithwa omuhi nenge oshini oshowo oluhwati . Oluhwati ohali longithwa oku kombelela iilya oshowo uusila uuna tayi halakana . Omuhi ohagu longithwa okutsa iilya uuna yili koshini. Oshini oko haku tsuwa iilya uuna tayi tsuwa.

Pethimbo lyokwenye ohaku kala kwapupyala noonkondo, oonte dhetango ohadhi fike tadhi ehameke pwaana nande omashendjo. Omiti woo nadho ihadhi kala dhina omizile, oshoka omafa gadho agehe oga gwako.

Oondjamba odho iinamwenyo yomokuti nodha simana noonkondo. Nonando iinamwenyo mbika oya simana inayi uthwa oku kala mokati kaantu oshoka otayi vulu oku eta iiponga oshowo omaso gaantu niinamwenyo iikwawo. Iinamwenyo mbika ohayi yonagulapo iikunonwa yaantu yomomapya una yeya mokati kaaantu.

Momuhoko gwAawambo okadhila kedhina ehwiyu kakeholike nandenande . Aantu yomuhoko nguka oyiitayela anuwa kutya okadhila haka kayishi naanaa okadhila, ihe aantu mboka haya ende uusiku. Uuna yuuvu taka lili unene uusiku ohaye ka umbu iitya iiwinayi.